Le foto siame la, nyɔnuameve le fotoame, nyɔnua ɖeka le moto dzi, nyɔnua ɖeka tsɛ tsatsitre le eŋti eye wole nyaɖe gblɔm wodo wota avɔ eye ɖeka nyɔnua kiɛ le motoadzi ta ku do pu…

Nyɔnu aɖe le nu ɖam. Nyɔnua do awu ʋie. Ele tea wɔm ye wòle ewɔ popikɔŋ tsɛ. Ame ame aɖewo hã nɔ anyi le fi ma ye wole foto ɖemee.

Ŋutsu woame eve le fotoa me, ɖeka do awu red ɖeka do awu em.. purple, ŋutsuawoa yevu wonyo, ɖeka bla nane ɖe ta, wole, ewɔ abe wole nane tum ɖe afi ma.

Le foto sia me la, ŋutsuvi aɖe kple nyɔnuvi ɖeka wo le enu ɖum. Nyɔnuvi aɖe, nyɔnuvia le kokonɔt ɖe asi ye ŋutsuvia le a aha ɖe asi. Ŋutsuvia do awu dzi kple eɖo nane dzi ɖe ta. Nyɔnuvia do awu yibɔ eye wo le nu kom.

Em…a… Ame gbogbowo le demonstration wɔm, wole yevu de wolé signboardwo ɖe asi, woŋlɔ enuŋɔŋlɔ le signboard la dzi.

Wole galamsée wɔ. Ame gbogbowo le galamsée wɔ. Ɖeviwo kple nyɔnuwo kple ŋutsu tsitsiwo hã le woƒe me. Etsiɛme wole gamlamséɛ wɔ lea, etsiɛ trɔ kala.

Foto sia me ame wɔme etɔ̃ le fotoa me. Ame wɔme nyɔnu nyɔnu ɖeka kple ŋutsu ame eve. Yevuwo kple kple ameyibɔ sɔŋ. Wo le dɔ wɔm le afi aɖe eye wo le pɛpa ɖe ɖe asi le kpɔm.

Ame ɖewo le sika kum, sikakukua wo yɔnɛ be galamsee, ŋutsu gbogboawo aɖewo le eme. Afi ya wole sika kum lea, afi ma ƒio va yi anyigba, ena teƒe ƒio...

Le foto sia me la, ame gbogbowo le fotoa me. Amewo ɖɔ nosimaks nyɔnu ɖeka le nane dam ɖe ɖevia ɖe ƒe nu me. Ewɔ abe ele polo tritimenti namee.

Foto sia mea ame gbogbo aɖewo le afi aɖe, tractor le afi ma, ekpewo hã le fi ma ewɔ abe wole nane tum le fi ma, woƒuio wo cover woƒe, awu si wodoa woƒe ŋuti mele dzedzem o, wodo overall.